Tini kayinni xawisanohu Ethiopiyu Tellecome halanyu fiqaadini affidhe daddaluni uurrite nootta xawisano

Tini kayinni ofollinanni barcima labbannoti sidaamu afiinni barcimaho yinanni ofollinanniho uhhh kuni kayinni dukkuwate.

tini kayiinni babaxitino muro amaddinoti shonkooru agadi dubbira kayiisi'noonni misileeti.

Tenne misile aana leeltannoti sidaamu afiinni qixxeessinoonniti inglizete afiinni hattono amaaru afiinni qolle sidaamu afiira turgume loonsoonnni dikishiinereeti qaallaati.

Hawaawete yinanni murre intanni horoseno babbaxxiteyo mulu xissora babbaxxiteyo coggaaru xissora horo uyiitanno giddoodosi kayinni murmurre waasi angayi horoonsi'nannnite.

Tini misile leellishshannohu iibballichote marte bisonsa hayishshidhanni noo mannoota xawissannote.

Leeltanni nooti tini kompiiterete babbaxiwo tekinoloojenni loonsayi hee’noni muuziiquwa labbannorichooti.